Akanyonyi kano kanyuma okulabako. Kalina langi emmyufu, kalina eya bbululu ate ng'eyagala okufaananamu kiragala, kalina enzirugavu eva ku mumwa n'esalamu ku liiso, ate ne ku kyensuti kyako. Kayimiridde mu ng'eri ey'okuba nga keetegereza buli ekigenda mu maaso.

Bano basena mazzi tulengeramu abaami, abakyala n'abaana. N'olunyiriri lw'ebidomola luwanvu ddala, abamu batuuse n'okuleeta eppipa. Kino kiraga nti amazzi ku kyalo ekyo gandiba ag'ekkekwa oba amazzi amalongooseemu aga ttaapu gandiba nga gali mu bifo bibale bubazi.

Ekikopo kya ggama kiri mu langi ey'ekiragala omusiiwuufu. Kiri kumpi n'erindaazi erya ddoonaati. Ki... kirina okuba ng'akitaddewo agenda kunywa caayi.

N'omukyala alamuza bibala ayagala okweriirako wabula atujjukiza embeera ya Coronavirus ey'okwesiba mmasiki n'okwambala ebibikka engalo okutangira akawuka okutukwata sinakindi okukasiiga bannaffe.

Omwami ono gwe tulengera ali mu lyato mu nnyanja muvubi era tulaba nga asudde akatimba ke mu nnyanja asobole okutega ku byennyanja oboolyawo bya kutunda asobole okwefuniramu kkasente akanaamuyamba ate mu birala.

Wano tulaba enjuki eri okunuuna omubisi mu kimuli. Enjuki zino bangi tuyinza okwebuuza omubisi ogwo gwe tunuuna ziguggya wa oba zigukola zitya? Omubisi ogwo guva mu kimuli era enjuki ezo buli lwe ziraba ekimuli ekisikiriza, ekimuli ekya langi ennungi zo nga zigwako nga zijju... nga zigunuunamu, bwe kityo ffe abantu ne tuwoomerwa naye ng'omulimu gye guba guvudde, wala ddala.

Lino kkubo eriyitwamu abantu ebbali n'ebbali waalyo waliyo omuddo mpozzi n'emiti mmaaso ee eri ewala tulengerayo ennyumba ate n'omulongooti omuwanvu ddala okusinziira ku bire enfaanana yaabyo enkuba eyagala kutonnya.

Abaana batudde ku ŋŋamiya waliwo n'abantu abalala ababeetoolodde ababalaba, eŋŋamiya eno nno nsolo ya mu Buwalubu eyo mu malungu, naye abantu baagireeta mu Uganda okusobola okwenogera ku kasimbi kuba oli bw'atuulako ne yeekubisa ku bifaananyi ne bamuvugaavugamu awo abaako k'asasula.

Sseggwanga w'enkoko eyakula n'awola asibiddwa mu lulagala olusibiddwako ekyayi, ateereddwa ku kaveera aka kyenvu, ensiba y'enkoko eno eraga nti egenda kuweebwa omuntu omukulu ennyo gamba ng'omuko.

Eno ppaaka ya takisi budde bwa kiro era emmotoka ziyimiridde, enzikiza ekutte era tulengera obutaala butonotono ddala obwaka okwetooloola ppaaka, tulaba obuduukaduuka mpozzi n'ebizimbe.

Eno ngabi w'eyimiridde waliwo omuddo ate emabega tulengerayo ng'emiti newankubadde tebagitulaze gyonna oba tegitulagiddwa gyonna kugimalayo mu kifaananyi kino.